sako omo yii mungi neke ci bene betic Sako omo yii mungi ame lu xonxu lu wex ak lu bula